kitaaba mata dureen isaa "Dhaala" jedhu argaa jirra. innis kan inni barreeffameen nama maqaan isaa Mootii Abarra turaatiin yoo ta'u kan inni barreeffame ammoo afaan oromootiini. qola kitaabichaarra luka namootaa sansalataan hidhamanii jirantu mul'ata.

suuraa kan irratti namni arginu kun ministeera barnootaa kan ta'e birhaanuu naggaa jedhamuun kan beekamu dha. namni kunis immoo yeroo ammaa kana sirna barnootaa haalaan kan fooyyessseefi jijjiirama olaanaa fidaa kan jiru dha.

Suuraa kana irratti kan argamu aasxaa paartii badhaadhinaati. Paartiin badhaadhinaa paartii mootummaa yeroo ammaa aangoo irra jirudha. Badhaadhinni sagantaa muummichi ministeera Itoophiyaa ammaa Dr. Abiy Ahimad qabatanii milkeessuuf socho'aa jiranidha.

Kofoon dhiiraa afur ashaangulliitii mudhii gadiitti uwwifamanii jiru. Kofoon sadanuu bifa gara garaa kan qabaniidha. Kofoowwan dhaabbatanii jiran duuba leemmaxiin gubbaan daanteelii uffate dhaabbachaa jira. Leemmaxiin migiraa , kuula fi shutaa goggogaa irraa hojjatama.

Manneen daldalaa ciccimoo keessatti waantonni gurgurtaadhaaf dhiyaatan baay'inaan ta'uu isaa irraa kan ka'e daldaltoonni xixiqqoon immoo isaan irraa bitanii bu'aa xiqqaadhaan deebisanii gurguratu. Kun immoo daldala keessatti faayidaa olaanaa qaba. Kanaaf namoonni kaanis irratti yoohojjetan bu'a qabeessa ta'uu danda'u.

Akka naannoowwan jallisii qabaniitti oomishaalee hedduun hojjetamuudhaan uummataaf dhiyaata. Kun immoo gabaa biyya kanaa tasgabbeessuu keessatti qooda guddaa qaba. Kanaaf waantota garaa garaa oomishuun immoo namoonni waanta barbaadan akka argataniif carraa gaarii uuma.

Garee waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin waamicha mootummaan taasiseefii fudhachuudhaan galan. Gareen kunneen qabsoo karaa nagaatti amanuudhaan waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mallatteessuun kan galanidha. Biiroo Aadde Adaanechitti simannaan taasifamaafii kan turedha.

Muuziin nyaata namoonni baay'een jaalatanidha. Akka fayyaattis ogeessotaan waanta gorfamuuf namoonni baay'een dhukkuba ittisa jedhanii waanta amananiif nyaata kana fayyadamu. Biyya keenya keessattis bal'inaan oomishama waanta ta'eef baay'inaan argama. Namoonni oomishanii gara biyya alaatti erganii gurguratanis hedduudha.

Namoonni kun namoota sagal taa'anii toora galanii kan dhaabatanidha akkasuma illee lidiyaa mata irraa kawachudhan harkatti ulee fi pestali gurracha waanta waan keessaa jiru baachun akkasuma illee uffataa qorraka ufachuun kan dhaabbatanidha

Inni suuraa irratti muldhatu kun shubbistoota. shubbistoonni yeroo sirboonni garaa garaa ba'u uffata aadaa garaa garaa uffachuun kan shubbifamu yoo ta'u hawatamummaa fi midhaaginna sirbichaa dabaluu keessatti gaheen shubbistootaa olaanaadha.

Gosoonni allaattii hedduutu jiru. Isaan keessaa allaattiiwwan bifa adii qaban kunneen tokko yommuu ta'an, sababa soorata isaaniif naannoo laggeen yookiin haroo fi qaamoleen bishaanii biroo argamanitti jiraachuu allaattota filatani dha.

Dubartiin kun, mana keessa teessee jirti. Manni dubartiin kun, keessa jirtu kun, midhaagsitu fi meeshaalee miidhagina manaa garaa garaatin kan bareeffamee jiru yoo ta'u, lafti mana kanaas afaa baay'ee bareedaa ta'een afamee fi bareedee jira.

Meeshaa elektirooniksi kan ta'e argaa kan jirrudha. Maqaan isaa ammoo bilbila harkaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u innis "Samsung" jedhamuunis ni beekama. Bilbila kana ittiin bilbiluuf walumaa galatti meeshaa quunnamtiiti.

Bakka kanatti kan argamu kuduraaleefi muduraalee nyaataaf oolan kan argamu. isaan kunneen qullubbii diimaa, qaaraaqoqodamee taa'aa jiru, qullubbii baalaafi jijinbiladha. bakka argama isaa kun bakka asfaalti wayiitidha. Akkasumas kan argamu bakka Gabaa wayiitidha bakka kana nama wayiitu taa'aa jira.

Maxxansi kun, maxxansa miidiyaa oduu dha. Maxxansi miidiyaa oduu kun barreeffama oduu ammee jedhu of irraa qaba. Oduu ammee jechuun oduu addaa dafee hatattamaan hawaasa bira gahuu dha. Oduun akka kanaa kun yeroo biraa kan hin baramnee dha.

Biyyi keenya Itoophiyaan anniisaa ibsaa karaa hedduu argachaa jirti. Isaan keessaa kan laggeen irraa maddu isa jalqabaa yeroo ta'u; akkasumas qilleensaafi ifa aduu irraas argachaa jirra. Waanti akkasii kun heddummachuun isaa immoo biyyi keenya waantota hedduu oomishuu akka dandeessuuf haala mijeesseera.

karaa gubaatti nama konkolaataa oofuufi akkasumas nama seera kabachiisu kan maqaan isaa tiraafikii jedhamuun beekkamu argaa kan jirrudha. kunis waraqaa konkolaachisaa kanatti hiixachaa kan jirudha. uffata seeraa isaas uffattee kan jirudha.

Biqiloonni uumamaa naannoo uumamaa bareechuu fi madaala uumama kan naannoo eeguu keessatti dorgomaa hin qaban. Isaanis fayidaa addaa addaa hawaasaaf kan kennanidha. Akka fakkeenyaatti beeksisa hojii fi dhaabbata daldalaa addaa addaa irratti maxxansuuf.

Kun shamarree bifa aadaatiin faayamtee jirtuudha. Shamarreen kun dabbasaa ishee shurrubbaa dhahattee jirti. Adda ishee jalatti immoo meeshaa faayaa aadaa callee irraa hojjetame kan bifa garaa garaa qabu hidhattee jirti.

kophee argaa kan jirrudha. kunis kophee baayyee bareeduufi baayyee bareedudha. innis uffata irraa kan hojjatame yoo ta'u sharaa jedhamuun yeroo baayyee kan beekkamuufi yeroo baayyee namoonni ispoortii hojjatan kan kaawwatanidha.

Fayyaa daa'immanii iddootti eeguuf talaallii ogeessa fayyaan gorfamu kennuufiin gaariidha. Daa'imni kun fakkeenya gaarii ta'uuf talaallii ogeessa fayyaa harkaa fudhachaa kan jirudha. Kunis dhukkubni daddarboon daa'imman akka hin qabneef dursee fayyada.

Iddoo kanatti biqilaan baay'inaan ooyiruu irratti facaa'ee jiruu argaa jirra. biqilaan kun bifti isaa magariisa akka tahee dachee kana magariisee bareechee jira. biqilaan kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa guddaa qaba

Humnoonni nageenyaa yeroo magaalaa keessa socho'an magaalittiin tasgabbii akka qabaattu taasisuu danda'u. Kana malees miseensi kun hanga baadiyyaatti imaluudhaan hojii nageenya kabachiisuu hojjechuudhaan uummata tasgabbeessu. Kun immoo konkolaataatti fayyadamuudhaan waliin gahama. Kanaaf konkolaataa gahaan jiraachuun barbaachisaadha.

Dhokodhokkee daandii cina dhaabbachaa jiraniidha. Cina daandii kanaan manneen ifaan isaanii garmalee ifu jiru. Manneen ifaa jabaa qaban kana jala namoonni ta'aa jiru. Akkasumallee naannoo ifaa balaqqeessa'aa kanaa biqilootni magariisni muraasni jiru.

Manneen dhugaatii hedduu keessatti waanta walfakkaataan mul'atu jira .Innis qaruuraa namoonni keessaa dhuganii minjaala irra tarree galchanidha. Waanti akkasii kun daldaltootaaf faayidaa haaqabaatu iyyuu malee namoota dhuganiif baasii guddaa akka baasaniif sababa ta'aa jira.

Meeshaaleen kunneen qaruura fi pilaastikoota yoo ta'an, faayidaan meeshaalee kanneen dhugaatii alkoolii fi alkoolii hin taane keessatti cuqqaalanii geejibuu fi ittiin dhuguuf kan oolanii dha. Dhugaatiin alkoolii sammuu namaa ni macheessu yokin ni burjaajessu.

Naannoo baadiyyaatti barattoonni ulaagaan barnootaa gahaan guutameefii hinbaratan. Teessoon irra taa'anis bakkeewwan hunda waanta hinjirreef dhagaa irra taa'anii baratu. Kana irraa ka'uudhaan barattoonni mana barnootaa dhaquudhaaf fedhii guddaa hinqabaatan. Kun immoo barattoonni bakka sanatti baratan milkaa'oo akka isaan hintaane taasisa.

Asxaan kun asxaa sagantaa miidiyaa afaan Oromoo gool afaan Oromoo jiruu dha. Asxaan kun haalluuwwan cuquliisa fi burtukaana akkasumas haalluu magariisa irraa kan hojjatame yoo t'u, fakkiilee odaa, nama kubbaa miilaa taphatuu fi kanneen biroo of irraa qaba.

Dubartoota huccuu adii uffatanii dhaabatanii jiraniidha. dubartonni Kuni Uffata adii amantoonni amantii kiristaanaa yeroo mana amantaa deeman uffatanu uffatanii jiru. ibsaa harka isaanitti qabatanii ibsaa jiru. ibsaan Kuni baay'inaan mana amantaa ortodoksii keessatti amantoonni Kan ibsaniidha.

Waaajjira mootummaa keessatti namoonni tajaajila yemmuu argachaa jiran. Namoonni afur biiroo keessa taa'aanii jiru. Namoonni fuuldura taa'an lamaan waraqaa irratti barreessaa jiru . Kana malees, namoonni lama taa'aanii keessummeeffamaa jiru.

Suuraa Pr. Birhaanuu Naggaa yeroo isaan miidiyaaf ibsa laachaa jiraniidha. Sagalee guddistuun miidiyaa garaa garaa Pr. Birhaanuu dura dhaabamanii jiru. Pr. Birhaanuun iddoo kanatti karaabaataa kullittaa adii irratti godhatanii jiru.

Namoota baay'ee mana amantaa keessatti harka isaanii ol kaasanii waaqa galateeffachaa jiraniidha. Namoonni kunneen uffata gosa adda addaa kan uffatan yoo ta'u kanneen uffata aadaa halluu adii qabu uffachaa jiran jiru.

Daa'imman bobboca wantoota jajjaboo ta'an irraa hojjetamaniin taphachaa fi irraas barachaa jiran. Daa'imman barsiisuu fi taphachiisuun sammuu daa'immanii caalmaatti qaruuf kan gargaarudha. Eegumsaa fi kunuunsa gahaa daa'immaniif taasisuun sarbaminsa mirga daa'immanii ittisuu keessatti gahee guddaa qaba.

Kun meeshaa ammayyaa hojii qonnaa keessatti tajaajiluudha. Meeshaan kun midhaanni bilchaatee erga ga'ee booda ni haama. Haamuu qofas miti kan haame calleessuudhaan bakka tokko kan kuusuudha. Konkolaataa fe'umsaa biraa keessatti midhaan lafa bal'aa irraa haamee calleessaa jira.

Namoonni miseensota maatii tokkoo ta'an afran kun namoota haalluu gogaa diimaa ta'e qaban yoo ta'an, namoonni kunneen uffata aadaa haalluu adii ta'e qabu uffatanii jiru. Namoonni lama abbaa manaa fi haadha manaa yoo ta'an ,namoonni lama immoo daa'imman dha.

Namoonni kun tajaajiltoota fi amntoota namoota hordoftoota amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'an yoo ta'u, namoonni kunneen ayyana Cuuphaa Gooftaa Iyyasuus Kiristoos waggaatti aal tokko kabajamu kabajaa jiru. Ayyaanni kun, gaafa amajjii 11 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajama.

Magaalaa gosoonni geejjiba konkolaataa miilla sadii baay'inaan keessatti argaman. Magaalaa kun ijaarsa manneenii fi gamoowwanii kan ofkeessaa qabdudha. Sochiin namoonni hojii fi sababoota garaa garaaf oliif gadi keessa imalanis ni mul'ata. Magaalaan bakka sochiin dinagdee garaa garaa keessatti adeemsifamudha.

Bakka kanatti baiqiloonni magariisni garaa garaa hedduun dhedheeroo ta'anii fi baala babal'aa qaban hedduun ni jiru. Biqiloonni kunnneen biqiloota mukaa yoo ta'an, biqiloonni kunneen daandii asfaaltii cinaatti argamu. Biqiloonni kunneen hedduu bareedoo dha.

Suuraa wantoota adda addaa lama kan waliin fuullee jiraniidha. Wantoota kana keessaa tokko dhangala'aa volkaanoo diimatee lafa keessaa ol danfaa jiruudha. Akkasumallee suuraan namoonni sadii ta'anii galaana ce'aa jiran argamaa jira.

Fakkiin kun mana guddaa lafa hektaara hedduu qabatee jiruudha. Guutumaan mana kanaa wantoota sibiila qaalii ta'aaniin waan ijaarameef waan salphaatti xumurame miti. Mana hamma kana gahu ijaaruuf maallaqa hedduutu irratti baasii ta'a.

Dhugaatii bunaa Jabanaa keessaa gara shiniitti bu'aa jiru akkasumas akaayiin boqqolloo fandishaa irraa akaawame minjaala irra keewwamee jira. Urgooftuun ixaanaas baattuu halluu gurraacha dibameeru irraa aaraa kan jirudha. Fal'aanni bunni sukkaaraa ittiin sochoofamus baattuu shinii irra jira.

atileetota fiigicha fiigaa jira, atileetiin kana keesssaa atileetii inni gara fuulduraa jiru ammoo atileetota Itoopiyaa keessaa keessaa nama tokkko kan ta'eefi dorgommii biyya Ingilizii magaa londinitti gaggeeffama irratti fiigaa jira.

Konkolaataa guddaa mataan isaa durri halluu adii ta'ee, duubii isaa immoo halluu cuquliisa qabuudha. Konkolaataan kun gamoo bareedaa tokko jalaa gara alaatti jedhee dhaabbachaa jira. Cinaacha konkolaataa kanaa irra barreeffama halluu adii qabutu jira.

Paastaa saamsamee jiru muraasa Kan iddoo tokko to wanirra kaa'amanii jiraniidha. paastaan nyaataaf Kan fayyadu yoo ta'u erga bilcheeffameen booda soorataaf oola. nyaanni Kuni halluu adii Kan qabu yoo ta'u gabaa keessatti ni gurgurama.

Cuunfaa kuduraa halluu keelloo qabu kan meeshaa itti dhugamu keessatti cuunfamee naqamee jiruudha. kuduraan cuunfaan kun irraa hojjetame kan biraan illee albeen muramee cina cuunfaa sanaa ta'aa jira. Akkasumallee baalli halluu magariisa qabu baata sana irra jira.

Teessoo tokko Kan irra taa'uuf ooludha. Teessoo Kuni halluu gurracha Kan qabuudha. jala isaatti miila Shan Kan qabu yoo ta'u irra teenyee kallattii barbaannetti naannessuu dandeenya. Iddoo inni jiruu sochoosuufis miila isaarra wanti Akka naanna'u gargaaru Jira.

Biddeen namoota biyya kanaatiin soorrata nyaatamudh. Soorranni kun xaafii irraa kan hojjetamu waanta ta'eef haala gaariidhaan qophaa'uudhaan nyaatama. Nyaanni akka biyya kanaatti nyaatamu baay'een isaa akka aadaatti qophaa'uudhaan dhiyaata. Kun immoo yeroo hunda akka soorratamu taasisuu danda'eera.

Waraqaa adii irratti barreeffamni Afaan Amaaraa fi Afaan Ingiliffaan ' Oduu ' jedhu barreeffamee argama. Oduun mala miidiyaaleen hawaasaa adda addaa kannen akka feesbuukii, TV, raadiyoo fi kan kana fakkaatan odeeffannoo ittiin uummata biraan ga'ani.

Asirratti kan mul'atu yookiin argaa jirru namoota gabaa keessatti mi'a adda addaafi midhaan adda addaa walirraa bitaa yookiin shamataa jiraniiti. Gabaa kana keessattis wantoota gurgaramaafi bitamaa jiran baay'eetu jira. Isaan keessaa tokko uffatadha.

Qullubbii diimaa danuu ta'e kan wal irra tuulamee jiruudha. Qullubbiin kun naannoo itti oomishamee raabsamu jira. Akkasumallee caccabaan hundee qullubbii kanaa kan halluu magariisa qabu lafa jira. Qullubbiin kun kuntaala tokko ol ta'a.

Muduraa Ananaasii jedhamudha. Naannoo lafa gammoojjii marga. Iddoo itti margee guddate gahetti biqilaadhuma isaa faana jira. Ananaasiin dhandhama dhangaggaa'u, garuummoo mi'aawudha. Fooliin isaa baay'ee namatti tola. Bifti isaa burtukaanawaa wayiidha. Qaama isaa irraa waan akka qoree fakkaatu wayii qaba.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamanidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennanidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Bakki kun, lafa qarqara galaanaa yookin haraatti argamuu dha. Qarqara qaama bishaanii kanatti lafti argamu kun biqiloota magariisa rukkataa ta'e of irraa kan qabu yoo ta'u, biqiloonni asitti argaman kun rukkatoo, baala magariisa, jirma furdaa fi baala baballaa kan qabanii dha.

Namoota baayyatanii dhaabbachaa jiran argaa kan jirrudha. Kunis saalaan dubara yoo ta'an isaanis umuriin daa'ima kan ta'anidha. Ijoolleen dubaraa kunneen mooraa manaa keessatti kan argamaniifi fuula isaaniirra kolfi kan argamudha.

Konkolaataan uummata fe'u kan bifa magariisa buufata konkolaataa keessa dhabbachaa jira. Maqaan baasii kanaa ' salaam ' jedhama. Konkolaataan kun yeroo baay'ee daandii fagoo irra imaluun tajaajila geejjibaa kenna .

Qonni baadiyaatti sangaatiin qotamu maloota oomisha midhaanii aadaan oomishaman keessaa tokkodha. Namoonni kunneen sangoota waanjoo fi gindii itti camadanii, qacceedhaan qotaa jiru. Qonni madda galii biyya Itoophiyaati. Kunis guddina dinaagdeef bu'uuradha!

allaattiin kun gosoota allaattotaa keessaa tokko yoo taatu allaattiin kun ammoo yeroo ammaa kana qilleensa irratti kan argamtudha. allaattonni harki caalaan kan balali'an yoo ta'an isheen kunis isan keessaa ishee tokkodha.

Fuduraalee gusa garaagaraa bakka gurgurtaa isaaniitti baay'ataniifi tuutta'anii jiranidha. Muduraaleen kunneen akkaataa gosa gosa isaaniitiin akkaataa ija namaa hawwataniin walirra naqamanii jiru. Isaaniis gariin kan bilchaataniifi gariin kan hin bilchaanne waan ta'aniif halluu mataa isaanii kan qabanidha.

Kaardileen kunneen, kaardii taphaa yoo ta'an ,kaartaa jedhamuun waamamu. Kaartaan lakkoofsa tokkoo hanga kudha sadii kan of irraa qaban yoo ta'u, kaartaawwan lakkoofa walfakkaataa of irraa qaban afurtu jiru. Taphni kaardii taphaa kun, jaalatamaa dha.

Saamunaan qulqullina dhuunfaa ofii(qaamaa, uffataa fi meeshaalee) ittiin eeggachuuf kan fayyadudha. Suuraa kana irraa kan arginu gosa saamunaa kan qaamaa ofii ittiin dhiqachuuf ooluu fi kan maqaan isaa 'Lifeboy' jedhamu dha.

Bakkeewwan hedduutti manni nyaataa maqaa hedduu moggaafachuudhaan hojii hojjechaa jira. Maqaan isaanii kunis iddoo tokko tokkotti gosoota nyaata hojjetanii fa'aatiin moggaafama. Kun immoo maamiloonni isaanii akka heddumataniif baay'ee gargaara. Kanaaf hojii irratti maqaan iddoo guddaa qaba jechuudha.

Dibanni rifeensaa adda addaa sheelfii irra gosa gosaan tarree galanii jiru. Dibatoonni kunneen rifeensa mataa laaffisuu fi akka guddatuuf gargaaeu. Isaaniis galteewwan biqiltootaa adda addaa irraa hojjatamu. Fuulas dibachuun ni danda'ama.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee manaa marga naannoo keessa jiran halluu garaa garaa qaban irraa qopha'anii dha. Meeshaaleen kunneen maqaan isaanii walitti qabaan masoobii yoo ta'u, faayidaa hedduu nyaata akka buddeenaa keessa kaa'uu faa qabu.

Suurri shamarree magaala akka malee miidhagduu fi hawwattuu taateen argaa jira. Shamarreen tun callee addatti hidhattee morma ishee gara bitaatti kambal gootee harka ishee tokko mudhii irra godhattee kaaniin immoo sarbaa qabattee faayamtee miidhagdee suura ka'aa jirti. Uggum!

Firiin kun galteewwan nyaataa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa timaatima kan jedhamudha. Timaatimni nyaataf gahe halluu diimaa kan qabu yoo ta'u nyaata fayyaa qaama namaaf bayyee barbaachisaa ta'edha.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hindanda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Kun qodaa bishaan dhugaatii itti buufamu yoo ta'u, pilaastikii irraa kan hojjetameedha. Qodaan kun qadaaqaa fi qabannoo kan qabuudha. Qodaan bishaanii kun bifa dhiilgee kan qabu yoo ta'u, minjaala bifa diimaa qabu irra kaa'amee jira.

Mucaa dargaggeessi tokko qophee bifa burree qabu tokko miila isaatti hidhatee kan hafe immoo harkaan qabee agarsiisaa jira. Kopheen mucaan agarsiisaa jiru kun koomee isaa jalli halluu gurraacha kan qabudha.

Iddoo bashannaa keessa minjaalli fi teessoon akka malee miilli isaanii ol dheeraa ta'e mana keessa iddoo tokko dhaabbatanii argamu. Karaa alaan immoo teessoon gabaabaan tokko sissaabbii manaa jala taa'ee jira.

Daa'imman yeroo guddifaman haala itti maatiin isaan guddisan fakkaatu. Daa'imni Kun guddisa rifeensaa hawaasa Oromoo keenyaa naannoo karrayyuu yemmuu taatu isaanis rifeensa isaanii dheereffatanii guddifachuun kan beekamanidha. Baayyee bareeddi, baayyee miidhagdi.

Kun, daandii asfaaltii baay'ee bal'aa fi bareedaa ta'e akkasumas konkolaataa baay'ee bareedaa ta'ee dha. Konkolaataan kun konkolaataa ammayyaa yoo ta'u humna ibsaa elektirikaa fayyadamuun kan hojjatuu dha. Daandiin asfaaltii konkolaataa kun hedduu bareedaa dha.

Bakka kanatti kan argamu nama looniin midhaan calleessaa jiru argina. Akkasumalleeloon kun halluu garaagaraa kan qabaniidha. halluun loon kunneenis diimaafi gurraacha kan qabaniidha. duuba looniifi nama kanaa kan jiru biqiloota . Loon kun midhaan nyaachaa jiru.

Barjaa seensa mana barumsaa irratti barreeffamni Afaan Oromoo, Amaariffaa fi Ingiliffaan ' Mana Barumsaa Fiichee Lakkoofsa Lama Sadarkaa Lammaffaa ' jedhu barreeffamee argama. Balballi seensaa inni guddaan halluu cuquliisa dibamee jira.

Mana qorichaa keessa namtichi qoricha gurguru dhaabbatee jira. Namtichi qoricha gurguru huccuu adii uffatee seeqaa as ilaalaa jira. Qorichoonnii gosoonni adda addaa sheelfii irra naqamanii mul'achaa jiru. Qorichoonni bifa dhangala'aa fi jajjaboon argama.

Naannoo dhagaan dheerina qabuu fi dhagaan qaqal'aan itti argamuudha. margi magariisni naannawa kanatti ni argama. dhagaawwan kunniin walitti siiqanii tarree galanii dhaabatanii muraasni kukkufanii jiru. mukkuun muraasni hojji isaanii gidduu galeessaa ta'e naannoo kana jiru.

Mana nyaataati. manni Kuni mana foon itti gurguramuudha. mana Kana keessaa namoonni foon gurguran Kan huccuu halluu adii qabu uffatan lama ni jiru. isaan keessaa inni tokko gadi jedhee foon kattafaa Jira. foon isaan cinaatti gadi rarraafamee Jira.

Garee shubbistootaa kan uffata halluu bifa adii qabuun faayamanii jiran. Uffata aadaa bifti isaa adii ta'e kan gara gadii isaatti dibaa halluu diimaa qabu uffatanii jiru. Fuula dura mana jireenyaa dhaabbatanii ragadaa jiru.

Ilmooleen re'ee lama balbala manaa fuuldura darbaa jiru. Ilmoolee re'ee darbaa jiran fuuldura manni citaa kufuuf geesse dhaabbattee jirti. Mana duuba mukti guddaan dhaabbatee jira. Qoree goggogaan mana jalatti hirkatee argama.

Namoonni kunneen namoota saba Oromoo ta'an yoo ta'u, namoonni kunneen walitti qabamanii fi hedduummatanii ayyaana saba Oromoo irreecha malkaa jedhamu hara keessatti kabajaa jiru. Irreechi malkaa waggaatti al tokko ji'a fulbaanaa keessa kabajama.

Buddeen leemmaxii irra diriiree jiru irratti ittoowwan gosa adda addaa ba'anii jiru. Ittoowwan buddeen irratti ba'anii jiran keessaa ittoo diimaa, ittoo dinnichaa fi muraa timaatimii faadha. Fuuldura kanatti waaddiin foonii galii irratti qophaa'eera.

Humna foolisii federaalaa namoota hedduu daandii irra ispoortii hojjechaa jiran dura dhaabbatanii dhorkaa jiraniidha. Namoonni baay'een kun uffata wal fakkaataa halluu magariisaa fi keelloo qabu uffatanii fiigicha daadii gurraacha irra fiigaa jiru.

Namoota dawwannaa irra jiranidha. Fuulli isaanii ifaafii gammachuun kan guutamedha. Haalli isaan itti argaman kun suura ka'uuf waan qophaa'an yookiin ammoo suura waan ka'aa jiran wayiitii. Namoonni asirratti argaman kun bifaan gurraacha fi adiidha.

Waraana yookaan loltuu biyya Itoopiyaa yoo ta'an hiriiraa baayyatanii dhaabbachaa kan jiranidha. akkasumas alaabaa biyyattii qabatanii kan jiran yoo ta'an , loltoonni kunnen cufti isaanii iyyuu uffata seeraa isaanii guutuu uffatanii kan jiranidha.

Alaabaa raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa argaa jirra. Innis halluu gosa sadii qabi .Isaanis diimaa, keelloo fi magariisadha. Kana malees, gidduu irraa asxaa mallattoo urjii fi kan kana fakkaatan qaba. Alaabaan kun alaabaa federaalaa waliin wal fakkaata.

Luboonni amantii Kiristaanaa Ortoodoksii hedduun taabota baatanii tarree galanii suuta jechaa imalaa jiru. kana malees, dibaabee gurguddaa taabota irra qabanii deemaa jiru. Suurri kun biyya Ameerikaatti yemmuu uummanni kiristaanaa Ortoodoksii ayyaana cuuphaa kabajaa jiru argisiisudha.

Barattoonni mana barumsaa keessa taa'anii barachaa kan jiraniidha. Barattoonni hundi isaanii harka isaanii olkaasaa kan jiraniidha. Akkasumallee barattoonni taa'aa kan jiraniidha. barattoota kana keessaa dhiiraa fi dubara ykn shamarranii wal makanii taa'anii barumsa isaanii barachaa yookiin Hordofaa kan jiraniidha.

Midhaan kun maalidha? Midhaan kun boqqoolloo reefu lafaa ol guddachaa jirudha. Lafa boqqoolloon uwwifame cinaa marga lalisaa fi mukkeen lafa olka'aa irra marge ni jira. Iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha.

Suuraa kana irratti konkolaattota, namootaa fi daandii konkolaataa argina. Konkolaattotni geejjibaaf oolaa kan jiran yommuu ta'u, daandiin immoo konkolaataa akka irra imaluuf haala mijataa kan uumudha. Namoonni daandii cinaa taa'anii mul'atan namoota kophee qulqulleessanii fi qulqulleeffatanidha.

Baankiin Awaash Baankiiwwan biyya kana keessa jiran keessaa isa tokkodha. Baankiin kun biyya kana keessatti ummurii dheeraa kan qabu waanta ta'eef miseensa hedduu horachuu danda'eera. Dameewwan isaas magaalota baay'ee keessatti horachuudhaan hojjechaa jira.

Mana kuusaa meeshaalee yookaa dunkaana argaa kan jirrudha. Kunis kan asitti walitti qabamee jiruuf gurguramuuf yoo ta'u meeshaaleen kunniin meeshalaee mana keesaatti itti fayyadamnu kanneen akka baaldii, saafaa, distii fi kanneen biroodha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun daandiidha. Daandiin wontoota dhala namaatiif faayidaa guddaa qaban keessa isa tokkoodha. faayidaan daandii konkolataan keessa deemuudhaan iddoo tokkoo garaa iddoo biratti kan socho'u fi namnis kan irra deemuudha.

Konkolaataan sararaa jalli isaa magariisa ta'e daandii adeemaa jira. Kara gubbaan daawwitiin kan haguugamee jira. Konkolaataa deema jiru duuba mukkeen ni jira. Gommaan isaa gurraacha .Kanaa fi kan kana fakkaaturu jira.

Iddoo kanatti barattoota baay'ee argaa jirra barattoonni kun barattoota keegii kan taateedha. akkasuma illee barattoonni kun barattoota boqonnaa ykn iraftii baahanii taphataa jiranidha. ijoollee ykn daa'imni kun uffannaa ykn yunifoormii wal fakkaataa kan kan uffatanii jiranidha.

Boqqoolloon sararaan dhaabbatee jiru daraaree jira. Isaanis ganaa kan nyaataaf hin oolledha . Boqolloo keessi isaa qulqulluu fi aramaa kan hin qabneedha . Samii irratti duumessi bakka bakkatti haphatee argama.

Oomisha gosa midhaan qamadii lafa qonnaa bal'aa irratti haala gaariin oomishamee jirudha. Gosti midhaan kan ooyiruu lafa qonnaa halluu magariisaan uwwisee jira. Daandiin bal'aan namni irra imalus gidduu oomisha midhaan kanaan baafamee jira.

Abbaa manaa fi haadha manaa uffata halluu bifa adiin faayamanii harka wal-qabatanii suuraa ka'anii jiran. Maatiin kun bifa miidhagina addaa fi simboo gammachuu fuula isaanii irraa ifuun bareedanii suuraa ka'anii jiru.

Asxaan dhaabbata qorannoo qonnaa Oromiyaatu suura irra jira. Mallattoo odaa fi gabaajeen maqaa dhaabbatichaa akka asxaatti isa tajaajilu. Karaa gubbaa fi jalaan gurraachq dukkanatu argama . Dhaabbatichi qorannoowwan adda addaa qonna irratt geggeessuun beekama.

Namoonni afur uffata adii gubbaa isaa irratti tola ooltummaa jedhu barreeffame uffatanii jiru. Namoonni kunneenis sanduuqa keessaa meeshaalee adda addaa baasanii ilaalaa jiru. Dhiira tokkoo fi shamarran sadiitu as irratti argama.

Kun meeshaa teekinooloojii balfa mana keessaa qulqulleessuuf gargaaruudha. Dubartiin tokko meeshaa kana qabdee balfa ittiin qulqulleessaa jirti. Meeshaaleen mana keessatti tajaajilan kanneen akka barcuma ammayyaa, minjaalaa fi meeshaaleen biroos ni argamu.

Konkolaataa baasii kan namoota hedduu yeroo tokkotti geejjibuuf gargaaru. Konkolaataan kun teessuma hedduu kan ofkeessaa qabu yoo ta'u, tajaajila geejjibaa magaalota gurguddoo keessatti kan kennudha. Magaalota keessatti imaltoonni waan heddummataniif rakkoo geejjibaa furuuf gargaara.

Dhugaatiin kun, maqaan isaa juusii jedhama. Juusiin kuduraa fi muduraalee irraa kan qophaa'u yoo ta'u, dhandhama mi'aawaa kan qabuu dha. Juusiin kun kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa kan akka:avokaadoo, burtukaana, loomii, muuzii, maangoo fi kanneen biroo faa irraa qophaa'e.

Namni kuni maqaan isaa Obbo Dammaqee Makkonnin jedhama. Meeshaaleen sagalee waraabduu miidiyaalee ta'an isa fuulduratti olkaawwamanii kan jiranidha. Fuullee ijaa godhatee jira. Barreeffamootni afaan Ingiliffaa fi Amaariffaa meeshaalee sagalee waraaban kanarra ni jiru.

Konkolaataan gamoo dheeraa ijaaruuf gargaaru kun gara hojii isaatti socho'aa jira. Kana malees, biyyoo fi dhagaa boolla gadi fagoo kan ol baasuu danda;u dha. Konkolaataa kana namni dhuunfaan bitachuu ni danda'aa?

Shamarran kun kan baay'ee bareedanii fi miidhaganiidha. uffannaan isaanii kan wal fakkaatuudha shamarran kun bifti isaanii diddiimoodha. baay'ee gammadoodha Sababin isaa ammoo kolfa gammachuun guutamanii kolfaa jiru. akkasumallee baay'ee Wal jaallatu shamarran kun maqaan isaanii eenyuu jedhamu

Arbi bineensa guddaa bosona keessa yookiin paarkiilee eegamoo keessa kan jiraatudha. Bineensi kun gurmuudhaan kan socho yoo ta'u, kunis diina isarraa ittisuuf gahee guddaa qaba. Bineensa saffisaan socho'uu hin dandeenyedha.

Konkolaataa guddaan tokko qamadii haamaa jira. Kana malees, qamadii haame garaa biraan calleessaa deema. Konkolaachisaan maashina kanaa karaa fuullee keessaan ni mul'ata. Qamadiin haamamaa jiru akka malee goggogee haamaaf kan ga'eedha.

Lafa qofforuun lafa margaa kan qotamee hin beekne tokko humna ofii fi gasoo fayyadamuudhaan biyyee baasuudha. Biyyee bahe kanarras biqiltuu gosa adda addaa dhaabuu dandeenya. Lafa harkaan qofforuu moo sangaan qotuu wayyaa?

suuraa kana irratti kan arginu kun kitaaba yeroo muraasa dura barreeffamee uummata bira qaqqabe ida'amuu kan jedhudha. barreessaan kitaaba kanaa muummicha ministeeraa dooktar abiyyi ahimad dha. innis immoo nama yeroo ammaa kana jijjiirama guddaa galmeessisaa jiru dha.

Kuni dargaggoo fi shamarran uffaata aadaa Oromoon faayamanii, bareedanii suura osoo ka'anii mul'ata. Namoonni kun ayyaana Irreechaa kabajaa otoo jiraniiti karaa irratti suura kan ka'an. Dudduuba isaanii ifaan tiraafikaa fi gamoowwan ni mul'atu.

Dr Liyaa Taddasaa nama ogummaa fayyaa, hoggansa cimaa fi kutannoon uummata tajaajiluutiin beekamtuudha. Dhalootaan Finfinneedha. Hojii ishee keessatti sirna tajaajila fayyaa biyyoolessaa dagaagsuu, bu’aawwan haaraa fidee jijjiirama mul’ata qabu hojiirra oolchuu irratti shoora olaanaa nama bahattedha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kopheeti. Kopheen kun kophee baayyee bareeddu yoo taatu kophee kana yeroo baayyee warroota dhiiraatu godhata. Kopheen kun sharaa jedhamuun beekkama.

Naannoo kanatti namoota baay'ee dhaabbachaa jiranidha. namoonni dhaabbatanii harka isaanii achi ol kaa'anii jiru. namoota kana dugda duubaa alaabaa baay'ee argaa jira. akkasuma illee namoonni kun namoota shan kan tahanidha. namoonni shanan kana keessaa sadii dubartootadha.

Haadha sababa manni jalaa diigameef gadditee dhaabattetu jira. Bakki isheen dhaabatte immoo iddoo manni ishee jalaa diigameedha. Wantoonni manni irraa ijaaraman kanneen akka qorqorroo, blookeetii, feerroo fi kanneen biroo erga digamanii booddee bakka manni irraa diigametti kufanii argamu.

humna nageenya eegsisan konkolaataa xiqqaa irra taa'anii deemaa jiran argaa jirra. isaanis meeshaa waraanaa hidhatanii kan jiranidha. humni nageenyaa kun biyya tokko keessatti gaafa tasgabbiin dhabamu nageenya buusuun biyya isaanii kan tajaajilanidha.

Namoota hedduu fardaan magaalaa Finfinnee naannoo marfata masqalaa jedhamu gulufaa jiraniidha. Fardeen namoota kanaa faayyaalee halluu garaa garaa qabu, kan akka halluu diimaa, magariisa fi keelloo godhatanii gulufaa jiru. Namoonni kunneen mataa isaanii irraa waa qabu.

Maatii jechuun haadha abbaa fi qindoomina miseensota maatii kanneen akka akaakayyuu fa'aa of keessaa qabudha. Maatii tokko keessatti hariiroon haadhaa fi abbaa duree ijoollee isaaniitiif baayyee akkaan barbaachisaa fi murteessaadha.

Meeshaa nama fakkaattu kan maqaan ishee Orgoggee jedhamtuudha. Meeshaa kanatti uffata halluu gosa garaa garaa qabu uffisanii balbala bira dhaabanii jiru. Meeshaan kun baayinaan mana hodhaa fi gurgurtaa huccuu keessatti argama.

mooraa dallaa mana namaa keessadha. kunis biqiltoonni gosa gara garaa kan jiraniifi isaan keessaa tokko warqee kan jedhamudha. warqeen kun nyaataaf akkasumas wantoota biraaf kan ooludha. baalli isaa daabboo ittiin tolchuuf kan fayyadudha.

Mootummaan biyya bulchu miseensa hoomaa waraanaa hojii gaarii hojjeteen waraqaa beekamtii kennuun bakkeewwan baay'eetti baramaadha. Kun immoo namoonni kana argatanis ta'ee miseensi biraa oonnatanii biyya isaaniitiif akka amanaman isaan taasisuu danda'a.

Mana hojii fi nama mana hojii kana keessatti hojii hojjachaa jiru argaa kan jirrudha. Innis meeshaa maashinii maallaqa lakkaa'uuf nu gargaaru of cinaadhaa kan qabudha. Maallaqani baayyeenis teessoorra taa'ee kan jirudha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun meesha nyaata itti namaa fidaniidha yookin immo saanii jedhama. Saaniin akkuma beekkamu faayidaa garaa garaa qaba. Dhalli namaa nyaata keessa kaayuu fi akka madda midhaaginnattis ni fayyada.

Suuraa meeshaalee mana keessaa kan wantoota tokko tokko irra ka'uuf tajaajiluudha. Meeshaan kun lama ta'ee wal cina jira. Gosootni meeshaalee akkanaa kun muka irraa kan hojjetaman yeroo baay'ee dunkaana gurgurtaa keessatti argamu.

Loon sadii ta'aanii dirree marga hin qabne keessa lafaa waa funaanaa jiraniidha. Loowwan kana keessaa tokko gurraattiidha. Akkasumallee naannoo loon kanaa dirree irra ijoolleen waliin taphachaa jiru. Margi naannoo horii kanaa gogaadha.

Dubartii diimtuu fuula isheetti dibata adda addaa dibachaa jirtuudha. Dubartiin kun harka ishee mirgaan loomii baqaqsaa tokko ija isheetti qabattee kolfaa jirti. Akkasumallee dibatni halluu keelloo qabu meeshaa keessa lafa jira.

Mana keessa iddoo bareedaa ta'e Kan teessoon jiruudha. teessoon mana kana keessa jiru halluu gurraacha Kan qabuudha. minjaalli baay'ee bal'ina qabu tokkos ni jira. minjaalli Kuni mukarraa Kan hojjatameedha. kompitarri dhuunfaa tokko minjaala gubbaa taa'ee Jira.

Dhagaa ibsaa kennuuf tajaajila kennu. Dhagaan ibsaa kun meeshaa tajaajila ibsaa kennuuf hojjetame keessa kaa'amuun tajaajila ifaa kennuuf kan nu gargaarudha. Dhagaan kun keessumattuu baadiyaa keessatti bakka hanqinni ibsaa jirutti tajaajila ifaa guddaa kan laatudha.

shamarran Oromoo akkaataa dhayinoo Rifeensaa miidhagaa ta'an hedduu qabu. Shaamarran kunneen jireenya hawaasummaa isaanii keessatti waliif dhahanii walmiidhagfatanii jaalalaan jiraatu. Haata'u malee namoonni mana mataatti dhaqanii luucceffachuuf jecha ofjalaa gubanii nageenya isaa faayanis jiru. Fayyaan Rifeensaa akkamitti eegama?

Oomishni kun, oomisha kuduraalee fi muduraalee kan akka avokaadoo irraa qophaa'ee yoo ta'u, gogaa qaamaa dibachuuf fayyada. Avokaadoon fayyaa gogaa qaama namaa fi rifeensa mataaf oomishoota baay'ee barbaachisan keessaa isa tokko dha.

Bineensi kun Bosonuu jedhamti. iddoon isheen itti argamtu kun marga magariisa qaba. Baay'inni isaanii sadii. Dudduuba isaanii mukkeen gurguddootu jira. Bakki isaan itti argaman kun paarkii, iddoo eguumsi addaa itti godhamuufidha.

Kun bakka tajaajila kenniinsa bishaanii kan hawaasni walii wajjin itti fayyadamaniidha. Bakki bishaanii kun dhagaa irraa guddatee kan ijaarameedha. Namoonni baay'een qodaa bishaan itti waraabbatan qabatanii bakkichatti argamu. Waraabbachuufis darabee qabatanii jiru.

Shamarree diimtuu bareedduu lookoon takka mataatti wanta diimaa fi harkatti qabee xiqqoo baattee suura ka'aa jirti. Uffata aadaa Oromoo naannawaa Harargee uffattee jirti. Seeqni ishee akka malee laphee nama hata. Mudhii ishee irratti sabbata hidhattee jirti.

Fal'aanni meeshaa muka irraas haa ta'u sibiila irraa tolfamu keessaa tokko ta'ee, kan nyaata garaa ittiin nyaatanii fi ittiin qopheessanidha. Fal'aanonni kunneen muka irraa bifaa fi boca mimmiidhagaa tolfamanii jiru.

Manni yeroo ammaa kana bifa miidhagaa fi ammayyaa ta'een ijaaramaa kan jirudha! Manni kun mana baay'ee bareedaa keessi isaa teessumoota uffata lallaafaa irraa hojjetamaniin kan guutee fi kan nama harkisudha!

Iddoo kanatti waan nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun namichaa umurii raage ykn umurii fagaateedha. namichi kun bifti isaa diimaa dulloomaa kan taheedha. akkasuma illee akka inni dulloomaa tahee kan baruu dandeenyeef rifeensa mataa isaatu harriidha.

Bishaan lagaa goleen isaa ol ka'aa ta'eedha. Bishaan lagaa kun gaara irraa gara dachaatti gadi finca'aa jira. Akkasumallee cina ya'aa bishaan lagaa kana biqiloonni magariisaa fi mukeen baala magariisa qaban baay'eetu jiru.

suuraa kana irratti kan arginu kun qubeessaa ittiin barreessuuf nu gargaaru dha. kunis immoo gosa lama yoo ta'u tokko halluu gurraachaa fi inni biraan immoo halluu cuquliisa kan qabu dha.

Kitaabni kuusaa yookiin galmee barreeffamaa yookiin beekumsaa guddaadhan. Kitaabni madda beekumsaati. Kitaabni kan barraa'u hayyoota yookiin beektotaanifi qorannoo fi qo'annoo bal'aan erga irratti godhameeti. Namoonnis kitaaba kan dubbisaniif beekumsa irraa argachuuf.

Manni kun, muuziyamii aartii yookiin mana aartiin garaa garaa fakkii kaasicha dabalatee itti agarsiifamuu dha. Muuziyamiin artii kun, baay'ee bareedaa dha. Wantoota bareedoo fi seena qabeessa hedduutu mana aartii kana keessatti fannifamee agarsiifamaa jira.

Namoonni lamaan kun, haadha manaa fi abbaa manaa yoo ta'an ,namoota cidha isaanii yokin gaa'ila isaanii akka seera mana amantaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatti mana amantaa keessatti gaggeessaa jiranii dha. Misirroon lamaan kun, uffata cidhaa amantichaa kaawwatanii jiru.

Bakki kun lafa magariisaa bakka baay'ee bal'aa ta'e irra jiruu dha. Lafti magariisi kun hektaara baay'ee bal'aa yoo ta'u, lafa kana irra margaa fi biqiloota magariisaa hedduutu jira. Lafti kun, haalli teessuma lafa isaa baay'ee diriiraa dha.

Suuraa kana irratti kan argamu waajjira giddu gala aadaa Oromoo Salaalee ti. Uummanni oromoo Salaalee gosa Oromoo tuulamaati. Tuulamni naannawaa Finfinnee Marske kan argamuu fi durii kaasee giddu galeessa biyya kanaa irra jiraachaa kan turedha.

Namoota iddoo tokkootti heeddumminaan dhaabatanii jiraniidha. namoo ni Kuni baay'een isaanii wayaa adii uffatanii Kan jiraniidha. namoonni Kuni hordoftoota amantaa kiristaanaa mana amantaa keessatti kadhannaa gaggeessaa jiraniidha. siidaan dhagaadhaan ijaarame gidduu isaanitti argama

Yeroo ayyaana irreechaa namoota baay'eetu bakka sanatti argama. Kana irraa ka'uudhaan carraan namoonni ittiin wal-baran baay'ee guddaadha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni gaafa sana uffata aadaa saba kanaa uffachuudhaan bakka sanatti argamuudhaan Oromoo faana ayyaanicha kabajata.

Kopheewwan hedduu iddoo tokko jiraniidha. kopheewwan Kuni halluu garagaraa Kan qabaniidha. kophee Kan keessa Kana halluu diimaa qabu jira. Kan halluu cuquliisa qabus hedduutu jira. Kopheen daa'immaniifi Kan namoota gurguddaa ni jira. akkasumas kopheen dubartootaa Jira.

Daandii cinaa fageenya irratti konkolaataa diimtuu duubni ishee banaa ta'etu mul'ata. Konkolaataa dhaabbachaa jirtu duuba daandiin aspaaltii jira. Konkolaataadhaa asitii mukni ibsaa halkan ibsuu dhaabbatee jira. Humni ibsaa gubbaan darbus mul'achaa jira.

Mooraa mana jireenyaa kan manneen mimidhagoon keessatti argamaniidha. Mooraa manaa keessa konkolaataan xiqqaan tokko dhaabbachaa jira. Akkasumallee mooraa kana keessa biqiloonnii fi margi halluu magariisa qaban haala gaariin kunuunfamanii guddachaa jiru.

Kun dhukkubsattuu hospitaalatti yaalamaa jirtuudha. Dhukkubsattuun kun dugdaan ciiftee yaalamaa jirti. Ogeessi fayyaa ishee yaalu meeshaa wayii adda ishee irra deemsisaa jira. Firiin yaalii isheetii meeshaa teekinooloojii yaalichaaf fayyadu keessatti mul'achaa jira.

Suura kana irratti kan mul'atu gosa dibataa keessaa tokko yommuu ta'uu gosti dibataa kunis kunis kan rifeensa miidhagsuuf dhimma itti bahanidha. Rifeensi miidhagina namaa kan dabaluu waan ta’eef qabiinsa isaa tolchuun gaariidha.

Nama sa'aa keessaa elmaa jiruudha. saani Kuni qaamni ishii diimaa Kan taateefi gaanfa dheeraa lama Kan qabduudha. namni aannan elmaa jiru huccuu adii uffatee jira. loon biroo naannawa kanatti bobba'anii marga dheedaa jiru

Riqicha dheeraa bifa jabinaa fi miidhagina qabuun laga irratti ijaaramee jiru. Riqichi ceesistuu laga irratti sibiilotaa fi dhagaalee jabina qabaniin hidhamudha. Riqichi kun bishaan lafa irra yaa'u irraa olkaafamee kan hojjetamee jirudha.

Qamadiin yookan garbuun asheetee biilaa baasee jira. Ooyiruu bal'aan guutuummaan isaa qamadii asheetee jiruun uwwifamee jira . Biillaan qamadii kun eeggatan malee harka namaa irratti miidhaa geessisuu kan danda'uudha .

Teessumni kun teessuma baay'ee bareedaa fi baay'ee kan namatti tolu ykn kan nama hawwisiisuudha. teessumni kun akka ajaa'ibaatti ykn akka addaatti hojjetamee kan jiruudha. teesumni kun teessuma miilli sadii kan qabuudha. akkasumas miilli isaa jajjalloo kan taheedha.

Aasxaa argaa jirra. Aasxaan kunis aasxaa kilaba kubbaa miilaa biyya Itoopiyaa keessatti argamuufi akkasumas kan magaalaa Finfinnee keessatti uummame kan maqaan isaa kilaba buna Itoopiyaa jedhamuun kan beekkamuuti. Innis gidduu isaarraa jabanaa kan qabudha.

Artistii Doktara kabajaa Alii Birraa jedhama. Wellisaa cimaa Oromooti. Walleen isaa qulqullina olaanaa fi jalatamummaa olaanaa qaba. Nama roorroo ummata Oromoo bifa walalootiin himaa fi dubbataafii turelledha. Amma lubbuudhaan hin jiru.

Biiraan habashaa jedhamu biyya keenya keessatti jaalatamummaa guddaa qaba. Kanaaf jecha warshaan kun oomisha isaa baay'isuudhaan maamiloota isaa biraan gahaa jira. Maamiloonni isaas warreen daldala isaa irratti bobba'anii jiran achii fuudhanii fayyadamtoota biraan gahu.

faaya yookaan ammoo diioorii, diikooriin guyyaa gammachuu kan hojjatamuudha. isaanis kanneen akka guyyaa cidhaa, guyyaa eebbaa fi guyyaalee gammachuun kanneen birooti. keessuma diikooriin kun ammoo kan yaaddannoo guyyaa dhalootaaf qophaa'edha.

Namni mul'ata haalaan hin daangeffamne qabu galma yaade gahuuf nama murteeffatedha. Kitaabni nama Maartin Luuter jedhamuun maxxanfame kun kitaaba " Mul'atan qaba" jedhu yoo ta'u, garbummaa saba gurraachaaf nama dhaabatedha.

nama waltajjii gaggeessaa jiru, namni kunis fuula miidiyaa dura dhaabbatee ibsa yookkaan haasaa gochaa kan jiruufi namni kun ammoo angahaa biyya Itooiyaa kan ta'eefi ministeera barnootarra hojjachaa kan jiru dha.

Weellisaa qaxalee fi dargaggeessa sagaleen kiilooleeti. Maqaan weellisaa kanaa Leencoo Guddinaa kan jedhamudha. Leencoon weellistoota Afaan Oromoo kqn dhiyeenya kana dhageettii olaanaa afgatan keessaa isa tokko yommuu ta'u, sirboonni isaa dinqisiifannaa guddaa argataniiru.

Lafa bu'aa bahii hedduu qabudha. haalli teessumaa naannoo kanaa gaarafi lafa gadi bu'aas Kan qabuudha. iddoo lafa gadi bu'aan jirutti ooyruun qonnaa midhaan magariisa ofirraa qabutu jira. iddoo lafa olka'aatti immoo mukkeen heddummatootu Jira.

Suuraan fakii dhiyaate irraa mul'atu suuraa taa'umsa mana hojii keessatti hojjettoonni irra taa'anii tajaajila hawaasaaf kennan kan mul'isudha. Dabalataanis'table' irratti barreessan kan muka irraa soofamee hojjetame waliin kan jirutu namatti mul'ata.

Dubartii naannawa bobaa ishee dibata dibattee jirtuudha. dibanni isheen dibattee jirtu Kuni Kan bobaa tokkoo gurraacha Kan bobaa tokkoo immoo keelloodha. dibanni Kuni iddoowwan qaama namaa qeellansa hin arganne kan akka bobaa qulqulleessuuf oola.

Muuziin oomisha qonnaa kuduraaleefi muduraalee keessaa isa tokkodha. Muuziin kuduraa baay'ee mi'aawaafi namatti toluudha. Muuziin faayidaalee hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni; albuuda fayyaa keenyaaf oolu waan ofkeessaa qabuuf, fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha.

Kophee fi miila namaa kophee tokko kaawwatee jiru argaa kan jirrudha. Kunis kophee dubaraa yoo ta'u innis baayyee kan miidhaguufi gogaa loonii irraa waarshaa keessatti hojjatamee bahee kan jirudha. Ni miidhaga.

Manni murtii aadaa Oromoo yeroo ammaa hojii isaa bifa haaraadhaan jalqabee hojjechaa jira. Manni murtii kun safuu uummatichi itti amanu giddu galeeffatee waan ta'eef sodaa Waaqaa sabni kun qabu irratti hundaa'a. Uummanni kun waaqni na arga jedhee seera uumaa eegee jiraata.

Muuziin biqiloota fuduraalee jalatti ramadaman keessaa isa tokko. Muuziin biqiloota halluu magariisaa qaban kanneen yeroo firiin isaanii bilchaatee nyaatamuu fi gabaaf dhihaatudha. Muuziin fayidaa addaa addaa dhala namatiif kan ooludha

Daandiin kun, daandii ammayyaa dhagaa irraa soofamee hojjatamee dha. Daandiin kun maqaan isaa daandii koobilii kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, namoota ogummaa dhagaa soofuu qabaniin hojjatama. Dhagaan koobilii hojjatamuuf jirus bakka kanatti walitti qabamanii jiru.

Akkuma argaa jirru asirratti kan mul'atu oomisha Midhaanii biqilee haala gaariin guddachaa jiruuti. Oomishni kun haala baay'ee namatti toluun biqilaa kan jiruufi kunuunsi gaariinis sirriitti kan godhamaafi jiruudha. Oomishni kun lafa bal'aa irratti kan inni oomishame.

Meeshaa mana keenya keessatti irra rafuuf itti fayyadamnu kan maqaan isaa siree jedhamuun beekamudha. Innis siree aadaa yookaan kan yeroo durii irraa kaasee ture jechuu ni dandeenya. Kunis gogaa looniirraa kan hojjatamudha.

Mal aadaa araqee ittiin baasaniidha. malli Kuni bifa hurkisiisuutiin dhugaatiin araqee ittiin baafamuudha. hubboo midhaan araqee baasuuf qophaa'e itti naqamee jirutti abidda itti bobeessuun hurki achi keessaa bahi karaa ujummootiin yaa'ee iddoo bishaan jirutti qorree araqee ta'an.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun qarreefi qeerroo afur lama lamaan ta'uun uffata aadaa wallaggaatiin faayamanii shubbibisaa jiran kan nutti agarsiisudha. Dargaggoonni Kun bifa hedduu nama hawwatuun miira keessa galanii shubbisaa kan jiranidha.

Dubartiin haalluu gogaa qaamaa gurraacha ta'e qabdu kun, uffata halluu adii magariisa ta'e qabu uffattee fi harka isheetti korojoo gogaa irraa hojjatame qabattee, agarsiisa faashinii agarsiisaa jirti. Dheerinni qaamaa dubartii kanaa baay'ee dheeraadha.

Nama mana qulqulleessaa jiruudha. meeshaan mana ittiin qulqulleessan ammaayyaawwaa ta'e Jira iddoon qulqulleeffamaa jiru Kuni mana jireenyaa keessadha. teessoowwan mukarraa hojjataman hedduuniifi teessoowwan ispoonjiirraa hajjataman muraasni jira. meeshaan bishaan ittiin dhugamu tokko ni Jira.

Bakki kun bakka cidhaa, bakka walgahii l,bakka guyyaan dhaalootaa itti kabajamuu fi kan kana fakkaataniif kan qopheeffamedha. Baay'ee kan miidhagu, ija namaa fi qalbii namaa hawwatudha. Faaya gara garaan bakki kun kan bareechamedha.

Dubartiin ibidda irratti buna akaayaa jirti. Isheen takka immoo namootaf buna qicaa jirti. Naannoo kanatti meeshaalen buna danfisuuf tajaajilan hedduun ni jiru. Dubartiin buna akaayaa jirtu mataa ishee jala shaashii marattee jirti.

Hojiin gaazexeessummaa, hojii naaamusa fi xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha. Sababni isaas odeeffannoon hawaasa bira gahu qulqulluu fi amansiisaa ta'uuf gaheen gaazexeessaa baayyee murteessaadha. Akkasuma illee gaazexeessaan naamusa, haala uffannaa fi kan kana fakkaatan of eeggannoo gochuu qaba.

Rifeensa ofii sirreeffachuun nageenya qaamaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun namoonni qulqullina isaa eeggachuudhaaf dhiqachuufi warri dhiiraa immoo yeroo inni guddatu murachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jecha namoonni carraa hojii uummatanii rifeensa kana sirreessuu irratti bobba'an bu'a qabeeyyii ta'uu danda'aniiru.

Maatiin yeroo waliin nyaata nyaatan suuraa kaafamedha. Akkuma beekamu maatiin mana tokko keessa waliin jiraatan bakka tokkotti qindaa'anii waliin nyaata ni nyaatu. Irra caalaa gara baadiyyaatti beekamaa yommuu ta'u magaalaas ni jiraata.

Handhuura Oromiyaa fi teessoo mootummaa biyya keenyaa kan taate magaalaa Finfinnee. Magaalaan kun yeroo dhiyoodhaa asitti sochii misoomaa fi qulqullina magaalaatiin daran miidhagaa kan jirtudha. Sochiin siyaas-diinagdee guddaanis magaalaa kana keessatti kan adeemsifamudha.

Meeshaan elektirooniksii kun maqaan isaa firiijii yookin kottoleessaa kan jedhamu yoo ta'u, meeshaa ammayyaa dhugaatii fi nyaata garaa garaa qorrisiisee yeroo dheeraa tursiisuuf fayyaduu dha. Firiijiin humna ibsaa elektirikaa fayyadamuun dalagaa hedduu kenna.

Minjaala teessoowwan gidduu taa'ee jiru irra abaaboon dhaabbatee jira. Minjaala abaaboon irra dhaabbatee jirutti teessoowwan saanqaa mukaa irraa hojjataman marsanii argamu. Isaa achitti golgaa adiin foddaa irra gadi bu'ee jira.

Kun poosterii hara Xaanaa beeksisuudha. Poosterii kana irra suuraa hara Xaanaa fi gurbaan tokko doonii mala aadaatiin hojjetame hara kana irra yeroo oofu kaa'amee jira. Karaa gadiitiin halluu diimaa qaba.

Lafa diriiraa jallisiidhaan oomishuun barsiifata qotee bultoota biyya Itoophiyaa, keessumattuu naannoo Oromiyaati. Goodaan kun qamadiidhaan uwwifamee kan jiru yommuu ta'u, kan nama dhuunfaa yookiin garee qotee bultootaa ta'uu ni danda'a.

Biyyi keenya akka addunyaatti biyya lalistuu jedhamtee beekamti. Biyya kana keessatti namoonni horii horsiisanii jiraatan baay'eedha. Namoonni kun nyaanni horii gahaan waanta jiruuf beellada isaaniitiif sirriitti laataniitu bu'aa gahaa ta'e irraa argatu.

Mucayyoo dubaraa kan baayyee miidhagdee jirtu argaa jirra. Mucayyoon kun diimtuu rifeensi ishee ammoo gurraacha bareedaa taatedha. Isheenis faaya gosoota gara garaa kan ofirraa qabdudha. Isaanis kan gurraa, kan mormaafi kan addaati.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Manni yokin dallaan kun, reestoraantii yookin mana bashannanaa dha. Reestoraantiin kun baay'ee guddaa yoo ta'u, namoonni muraasni bakka kanatti ta'anii nyaata nyaachaa fi haasa'aa jiru. Biqiloonni magariisni hedduun garaa garaas dallaa kana keessa ni jiru.

Taphattoonni kubbaa miilaa kunneen kan kilabii kubbaa miilaa Faasil Kanamaa jedhamuu dha. Kilabiin kun teessuma isaa magaalaa Gondar kan godhate yoo ta'u, maqaa mootota Gondar keessaa tokko Faasil jedhamuun kan moggaa'e dha.

Baaburri wantoota geejjibaaf oolan keessaa isa tokko yommuu ta'u namoota hedduu al tokkotti bakka tokko irraa gara bakka biraatti geejjibuuf kan gaggaarudha. Gosti geejjibaa kun gatii geejjibaa gadi aanaa ta'een hawwaasa kan tajaajiludha.

Oomishni kun, oomisha dibata gogaa fi dibata rifeensaati. Dibanni kun, haalluu keelloo adii kan qabu yoo ta'u, pilaastika xiqqoo keessa cuqqaallamee jira. Dibanni kun, qulqullina akkasumas fayyaa rifeensaa fi gogaa qaama namaa eeguuf kan fayyaduu dha.

Midhaan kun gosoota midhaanii keessaa xaafii kan jedhamu dha. Xaafiin yeroo baayyee Itiyoophiyaa keessatti kan oomishamudha. Xaafiin nyaata buddeen jedhamu tolchuuf kan oolu dha. Faayidaan xaafiin qaama keenyaf qabuu maalidha?

Kun dubartii gosa zayitii of duratti qabdee agarsiisaa jirtuudha. Zayitii isheen qabdee jirtu qaruuraa xiqqaatti naqamee jira. Harka kan biraatti immoo kaardii hojii kan zayiticha beeksisu qabdee jirti. Kaardii kana irra fakkii qullubbii adiifi diimaatu jira.

Meeshaa manaa kan haadholiin waan dhangala'oo ittiin danfisuuf itti gargaaramanidha. Innis maanqorqoraa kan jedhamu yoo ta'u, haalluu warqii kan qabu iddoon qabannaan isaa qofti gurraacha kan ta'edha. Innis istoovii gubbaa kan taa'ee jirudha.

meeshaa mana keenya yookaan lafa hojii keenyaatti itti gargaarramnu yoo ta'u yeroo baayyee wantoota nyaataaf oolan kan keessa kaa'uun beekkamudha. fakkeenyaaf daabboo, biddeen fi wantoota biroodha. kunis teessoo nyaataa irratti kan argamudha.

Magaalaa keessatti muka dhaabuun baay'ee gaariidha. Sababiin isaas magaalaan bakka qilleensi ishee faalama guddaa qabu waanta taateef mukti immoo faalama kana xiqqeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Kana malees gaaddisni isaa namaafi konkolaataan yeroo dhaabbatuuf baay'ee filatamaadha.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa dubartii faranjii mudhii ol qofaa kan lapheen ishee banamaa ta'ee mormatti immo habilii warqee irraa hojjatame fi boca onnee kan fakkaatan lama itti rarra'anidha. ISheenis kootii adii duubaan uffatteetti.

Dubartiin kun, daandii asfaaltii cinaa teessee osoo kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kan akka :muuzii, burtukaana fi dhugaatii bishaanii gurguraa jirtuu mul'atti. Dubartiin kun, kuduraalee fi muduraalee kana konkolaataa xiqqoo harkaan dhiibamu irra keessee jirti.

Muummeen ministara Itiyoophiyaa mana maree bakka bu'ootaa irratti haasa'a yemmuu taasisaa jiran. Gaaffilee miseensota mana maree keessaa ka'aniin deebii kennaa jiru. Miseensonni mana maree gaaffilee mana keessaa ka'eef deebii dhaggeeffachaa jiru.

Midhaan dheedhii midhaan maasaa irratti qotee bultootaan oomishamanii kanneen gabaaf dhihaatanii fi kanneen mana keessatti akka wabii midhaan nyaataatti itti fayyadamnudha. Isaan keessaa oomishni boqolloo isa baayyee beekamaa fi jaallatamaadha.

Bakki kun addabaabaayii dha. Addabaabaayin kun, magaalaa Dabra Taabor jedhamutti kan argamu yoo ta'u, siidaa mootii Itoophiyaa durii Teewdroositu addabaabaayii kanatti argama. Gamoo guddaan darbii hedduu qabu addaabaabaayii kana cinaatti ni argama.

Arbi bineensa baay'ee guddaadha. Bineensi kun bosona keessatti kan galu yoota'u baala mukaa nyaatee jiraata. Arbi gurmuudhaan jiraata. Jaalala guddaa waliif qabaachuudhaanis bineensa beekamaadha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een daawwannaa isaatiif biyyoota fagoo deemu.

Qotee bultoota oomisha midhaanii oobdii keessatti sangootaan baraayessaa jiran. Oobdiin bakka midhaan lafa qonnaa irraa walitti qabame irratti calleeffamuudhaan gara manaatti galudha. Namoonni kunneenis dadhabbii humnaa guddaa booda callaa kana kan calleeffatanidha.

Baadiyyaatti dhalachuun yeroo tokko tokko miidhaas ni qabaa, fayidaas ni qabaata. Ijoollee kunneen yeroo isaan itti ba'aa ulfaataa humna isaanii ol ta'e baadiyyaa irraa gara magaalaa geessaa jiran ni mul'atu.

Abbaa manaa fi jaadha manaa daa'imman isaanii harka qabatanii lafa bashannanaa deemaa jiran. Daa'ima dhiiraa fi dubara tokko kan qabanidha. Maatiin kunis lafa mukeen ofkeessaa qabu keessa daandii irra waliin gammadaa kan jiranidha.

Suuraa kana irratti milishoota leenjii loltummaa fudhachaa jiran argina. Milishaan qaama seera kabachiisu keessaa tokko yeroo ta'u yeroo ammaa kanas nageenya kabachiisuuf sosochii yeroo godhaan bakka gara garaatti ni mul'atu.

Biyya keenya keessa meeshaalee aadaa hedduutu jira. Meeshaaleen kun durii kaasee uummata keessatti baramoo waanta ta'aniif uummanni haala gaariidhaan kunuunfatee itti jiraata. Meeshaalee kanneen keessaa tokko Qabeedha. Qabeen Buqqee irraa kan hojjetamu yoota'u; Faayidaalee kanneen akka aannan ittiin dhuguu fa'aatiif oola.

Isaan kun dubartoota lama ta'anii wal cina dhaabbatanii jiraniidha. Isheen karaa mirgaa uffata aadaa bifa adii qabu uffattee jirti. Isheen karaa bitaa immoo shariyaa hidhattee jirti. Duuba isaanii aasxaa ministeera galiiwwaniitu jira.

Ittoo diimaa hojjatame meeshaa keessatti hojjatame keessa jiruudha. ittuun yemmuu buddeena nyaannu kan ittti tuqnnee nyaannudha. meeshaan ittoo qabu Kuni meeshaa biraa Kan migirarraa hojjatame gubbaa ta'ee jira. qadaadni ittoorraa cinaatti banamee Jira.

Lafa teessuumni Isaa oliif gadi ta'edha iddoon Kuni lafa diriiraa hin taanedha. lafni naannoo kanaa guutummaan guututti bosonaa Kan uwwifameedha. iddoowwan muraasni isaanii tulluu olka'aa Kan qabunu iddoowwan kunniin immoo golba Kan ta'aniidha.

Kopheen kun kophee dhalli namaa bitatee kaawwatee kan adeemuudha. Kopheen kophee miillaa nama lamaati. Kopheen kun halluu addaa addaa qaba. Kophee kan dhiiraa tahe dubarris bitatee kaawwachuu ni danda'u. Bifti kophee ykn kitoo kun tokko diimaa kan taheedha. Tokko ammoo bifa geeshoo kan qabuudha.

Namoota karaa irra deemaa jiran argaa kan jirruufi namoota kana keessaa ammoo namni tokko meeshaa mataa isaa irratti baatee deemaa kan jiru argaa kan jirrudha. Konkolaataan xiqqaan tokkos fuuldura namoota kanaa deemaa jira.

Alaabaan mallattoo yookaan ibsituu biyya birmmadummaa mataa ishee qabdu tokkooti. Biyyi birmmadummaa ofii ishee qabdu dhimma alaabaa mataa ishee tolfachuu irratti eenyuunu kan hin mari'annee fi sodaa tokko malee hiree mataa ishee murteeffatti.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee aadaa wantoota akka sibiila, muka faa irraa qopha'anii dha. Meeshaaleen kunneen fal'aana yoo ta'an, hamma garaa garaa qabu. Fal'aanni faayidaa oomisha garaa garaa nyaata dabalatee bakka tokkoo baasee bakka biraatti dabarsuu qaba.

Namoonni meeshaalee namoonni itti fayyadamanii dhiisan mana namaa irra deemanii bitanii deebisanii gurguran hedduutu jiru. Jarreen kun hojii kana hojjechuudhaaf yeroofi humna isaanii sirriitti baasuu gaafata. Kun immoo bu'aa gaarii akka argataniif carraa bana.

namootatu asirrat nutti argamaa jira . namoonni kun ammoo namoota saalli isaanii dhiiraafi dubartoota ta'ani dha. namoonni kun baayyee dha. namoonni kun uffata aadaa baayyee babbaredu uffatanii kan argamani dha.

Nama uffata aadaa bareedaa uffatee jiruufi namni kun ammoo buna danfisee namaaf geessaa kan jirudha. Kunis buna sinii sadiifi meeshaa sukkaaraan sukkaara baattee deemaa kan jirtudha. Tokkoon tokkoon sinii bira fallaanni jira.

Hojjettoonni dhaabbata tokko keessa hojjetan dhimma hojii isaanii irratti yeroo baay'ee walgahii taa'uudhaan marii gaggeessh taanaan hojii isaanii haala gaariidhaan akka hojjetatan isaan gargaara. Kana waanta ta'eef dhimmoota garaa garaa isaan gidduu jiru mariidhaan furuun amaleeffatamuu qaba jechuudha.

Namoonni asirraa mul'atan daldalaa fi namoota midhaan garaagaraa gabaa keessatti daldalaman bitataa jiranidha. Jaartittiin mi'a gabaarraa bitatte kan keessatti kuufattu waan akka qalqalloo wayii qabattee jirti. Uleen isheemmoo akka hin kufneef gargaara.

Oomishaaleen daandii cinaatti konkolaataa muka irraa hojjatame irratti fe'amuun gurguraman kunneen, kuuraalee fi muduraalee gosa garaa garaa dha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen kan akka:muuzii, avokaadoo, watarleemon, maangoo fi kanneen biroo dha. Oomishaalen kunneen fayyaa namaatif barbaachisoo dha.

Meeshaa mana keenya yookaan bakka hojii keenyaa gara garaatti kan itti fayyadamnu kan maqaan isaa saanduqa jedhamuun beekamudha. Innis meeshaalee gosa gara garaa keessa kaawwachuuf kan nu gargaaru yoo ta'u mukarraa hojjatama.

Suuraa sibiila guddaa kan ijaarsa gamoo keessatti wantoota ulfaatina guddaa qaban haala salphaan ol kaasuuf fayyaduudha. Meeshaan kun sibiiila gabaabaa ta'antu walitti hidhamee humna ibsaan hojjeta. Meeshaan kun akka danaa fannootti hidhamee jira.

Namootni wal duraa duuban farda isaanii yaabbatanii bishaan qaxxaamuraa jiru. Naannoo kanatti dhagaan kan jiruu fi lafti marga magariisan uwwifame kan jirudha. Samii keessa duumessi ni jira. Iddoon kuni lafa tabbaati.

mana jireenyaa kan dhagaa simmintoofi sibiila irraa hojjatame argaa kan jirruufi manni kun ammoo halluu alaabaa abbaa gadaa gurraacha, diimaa fi adii of irraa kan qabudha. balballi isaa balbala sibiilaadha.

Kun iddoo bashannanaa daawwannaaf ta'udha. Bakka kana namoonni daawwannaaf dhufan bifa gurmuutiin mul'atu. Bakki kun biyya Faransaayi magaalaa Paarisitti argama . Fuuldura kana ammoo namooti lama walii wajjin dhaabbatanii gaafa haasa'an mul'atu.

Dhaabbanni Teelee biyyaalessaa fayyadamtoota isaa gammachiisuudhaaf bakkeewwan hedduutti bakka bu'aa isaa baay'ifachuudhaan itti dhiyeenyaan uummata isaa tajaajilaa jira. Kanaaf dhaabbata kanatti firoonanii warri wajjin hojjetan milkaa'oo ta'uu danda'aniiru. Dhaabbanni kun yeroo ammaa daddabarsa maallaqaa irrattis hojjechaa waanta jiruuf bu'a qabeessa ta'eera.

Gabaan bakka itti wal argaa namoota waa gurguranii fi walirra bitan yemmuu ta'u, kanneen gurguramanii fi bitaman immoo, beeyiladoota, biqiloota, meeshaalee mana keessaa, akkasuma illee meeshaalee manaan alaa ta'uu danda'a.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa bareedina qaama namaa dabaluu keessatti iddoo olaanaa qaban yemmuu taatu, isaanis akkaataa uumamaa fi caasaa isaanii irratti hundaa'uun gosoota addaa addaatu jiru. Isaan keessa inni tokko kan morma irratti godhatamudha.

Kuni Qabduu Meeshaalee makaanikaalaa garaa garaa ittiin hiikuuf yookiin ammoo hidhuuf gargaarudha. Baay'inni isaa lamadha. Garlachuunuu ittiin qabuunifii ittiin hiikuun yookiin hidhuun ni danda'ama. Sibiila ayiranii jedhamu irraa hojjatame. Yeroo baay'ee Iskiriiwuu hiikuuf yookiin hidhuuf oola.

Oomisha midhaan Mishingaa jedhamuudha. Yeroo itti firii buufatu irra jira. Firiin isaa bifa daalacha qaba. Irra jireessaan naannoo gammoojjiii fi lafa ho'i jirutti oomishama. Hongee dandamachuu danda'a. Naannoo roobi baay'inaan hin jirreef oomisha filatamaadha.

Saawwa, namaa fi aannan argina. Saawwaan dhaabbachuudhaan aannan kennaa kan jirtu yommuu ta'u, namichi immoo elmuudhaan aannan yeroo baasu argina. Aannan bu'aa loonii yommuu ta'u namoonni hedduu kan itti fayyadamanii fi bu'aa olaanaa qabudha.

suura kana irratti shaamarran sadi kan agarru yoo ta'u , isaanis immoo uffata ammayyaa'aa baay'ee babbareeduun kuulamanii uffata sana beeksisaa kan jiranidha. kinis kan taasifamuuf namoonni moodeloota irratti ilaallatanii akka bitataniifidha.

Warshaan dhugaatiiwwan keenyaa dhiyeenya kana Oromiyaa keessatti hundeeffame. Warshaan jalqaba irratti karaa bulchaa naannoo Oromiyaatiin Obboo Shimallis Abdiisaatu dhagaa bu'uuraa dhaabe. Kun immoo biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Kana jechuun namoonni hedduun carraa hojii akka argataniif karaa banuu danda'eera.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun nama kan taa'aniidha. namoonni kun lamaan barsiisota kan taahanidha. barsiisonni kana barsiisaa tahuu isaanii waan nuti ittiin hubachuu dandeenyu uffannaa ykn gaa'onii adii uffatanii kan jiranidha.

Namoonni yeroo eebbaa, guyyaa gaa'elaa fi kanneen kana fakkaatan kennaa waliif kennan dirqama ni qabaatu! Isaan keessaa daraaraan uumamaa yookiin nam-tolchee tokko yommuu ta'u, fedhii warra bitanii irratti hundaa'uun, halluu adda addaa kan qabudha.

Meeshaa manaa Kan harka namaatiin tolfamaniidha. meeshaleen Kuni migira irraan Kan hojjatamanuufi dangaan Isaa halluu biraatiin irratti hodhameedha. meeshaan Kuni yeroo baay'ee buddeena keessa kaa'uuf, daabboo keessa olkaa'ufi kanneen biroof oola. meeshaan Kuni baay'inaan naannawa baadiyaatti baay'inaan hojjatama.

Kun meeshaa kirrii yookiin wadaroo malee sagalee itti dhaggeefatanidha. Biluutuuzidhaan bilbila yookiin meeshaalee electrooniksii sagalee keennuu danda'an faana walqunnamsiisuun salphumatti sagalee ittiin dhaggeefachuun kan danda'amudha. Bifti isaa gurraachadha. Meeshaa ittiin chaarja'uu fii keessa taa'uu faana jira.

Dhugaatii argaa kan jirrudha. Dhugaatiin kunis dhugaatii alkoolii of keessaa qabu yoo ta'u maqaan isaa ammoo habashaa biiraa jedhamuun kan beekkamudha. Teessoo irra meeshaa isaa keessa taa'ee kan jiruufi qadaaddamee kan jirudha.

Amantaa kiristaanaa keessatti dura bu'uun amantaa sana namoota kan barsiisan akkasumas fakkeenya kan namaaf ta'anidha. Keessattuu amantaa kaatolikii keessatti namoonni moloksee jedhaman uummataan akka kennaa isaaniitti kan muudamanii fi uummata gaggeessanidha.

Meeshaa nam tolchee kan nama fakkaatu, mi'a miidhaginaa mormaa fi qaama harma irratti kan godhamee jirudha. Faayi miidhainaa kun shamarroota uffata akkasii fi miidhagina akkasii jaalatani harkisuuf kan kaa'ame dha.

hidha lagaa argaa kan jirrudha . hidhi kunis hidha laga gibee irratti hojjatame yoo ta'u innis Gilgel Gibee sadaffaa jedhamuun kan beekamudha. kunis humna ibsaa oomishuuf kan nu gargaaru yoo ta'u baayyee fayidaa kan qabudha.

Meeshaan qaruura saamsamaa kanneen akka lallaafaa , biiraa, bishaan Amboo fi kan kana fakkaatan banuuf tajaajilu lafa irratti kufee jira. Inni. jabaataa fi sibiila jabaataa kanneen akka Ayireenii, koopparii fi aluminiyeemii irraa kan tolfamuudha.

To'attoota geejjibaa karaa irratti konkolaataa to'achaa jiraniidha. Namoonni kunniin konkolaataa seera tiraafikaa cabse tokko dhaabsisanii lakkoofsa gabatee irraa hiikkachaa jiru. konkolaattonni biroo karaa kanarra socho'aa jiru. manneen karaa Kana daangaatti ni argama.

Akka aadaa Oromootti meeshaaleen safeeffannaa yookiin immoo ulfoo ta'an kabajaan iddoo gaarii kaa'amu. Kana malees gaafa bakka wayii deeman namoonni meeshaalee sana baatan kabaja dabalataan qabu. Fakkeenyaaf dubartiin Caaccuu baattee deemtu baay'ee kabajamti. Meeshaan kun immoo Calleedhaan faayama.

Kun biqiloota pilaastikii keessatti guddifamaa jiraniidha. Biqiltoonni kunneen buqqifamanii bakka biraa yoo dhaabaman akka hin gogneef pilaastikii keessatti guddifamaa jiru. Irra keessaan akka aduun hin miineef gaaddisni irratti hojjetamee jira.

Meeshaa manaa kan keeddoon isaa itti godhamee mana keessa lafa ta'aa jiruudha. Meeshaaleen akkana kun yeroo daandii dheeraa deemaan galaa itti fudhatanii deemuuf baay'ee mijata. Keeddoon meeshaa kanaa halluu gurraacha qaba.

dubartiin tun eenyudha? gaheen hoji ishee hoo? dubartiin tun nama siyaasaa fi kantiibaa magaalaa finfinnee maqaan ishee Adaanech Abeebee jedhamtudha. Adaanech Abeebee uffata halluu gurraachaa fi adii qabu uffatte kan jirtudha.

Suuraan fakii dhiyaate irraa nutti mul'atu Kun suuraa fakii namoota amantaa ortodoksii waldaa keessatti bakka miidhagaa fi namatti tolutti uffata baay'ee miidhagaa ta'e uffatanii tarree galanii dhaabachaa jiranii nutti mul'isa.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun mana yookiin immoo gamoo abbaa darbii hedduu kan ta'e kan ijaarsi isaa hin xummuramiin jirudha. Bakka kanattis namoonni ijaarsa kana keessatti hirmaatan hedduun kan mul'atanidha.

Callaan qonnaan bultoonni lafa qonnaa irratti oomishan namoota baay'eedhaaf soorrata ta'eera. Haata'u malee kisaaraa karaa oomishaa qonnaan bultoota irra gahu hambisuudhaaf yeroo midhaan sun lafa qonnaa irratti gogu dafanii kaasanii dhahuun baay'ee barbaachisaadha.

Amantaan Ortoodoksii addunyaa irratti amantaa beeksamtii guddaa qabudha. Luboonni amantaa kana hordofan ayyaanota garaa garaa kan kabachiisanii fi kan kabajnidha. Ayyaanni kun kan akka guyyaa dhaloota Gooftaa yesuusii ta'uu ni danda'a.

Mana gurgutaa meeshaalee elektirooniksi kan ta'e argaa jirra. Meeshaaleen mana kana keessatti gurguramuuf argamaa jiran ammoo kanneen akka kompuuteraa, bilbila harkaa fi sa'aatii harkatti kaawwatantu jira. Akkasumas meeshaaleen biroo ni argamu.

Naannoon uumama keenyaa, biqiloota gosa addaa addaa maqaa isaanii waamnee, beeknee hin fixiin of keessaa qabdi. Biqilaan Kun naannoo keenyatti iddii jedhameetu beekkama. Biqilaan Kun baala isaa irraa waan akka qoraattii ofirraa kan qabudha.

Buna shinii adii keessatti buufameefi jabanaa bareedduu xiqqootu wal bira taa'ee jira. Iasaa fulduras mi'a ixaana itti aarsantu argama. Mi'a xiqqoo tokko keessa ammoo buna akaawamaa kan hin tumamnetu jira.

Dukkaana garaa garaa keessatti yeroo namoonni waantota hedduu gurguran agarra. Bakka kana keessatti namoonni baay'een waantota haala yeroo wajjin adeeman daldaluudhaan uummataaf dhiyeessu. Kun immoo warra gurguratu birattis faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun waanti isaan qabatanii jiran akka harkatti hinafne taasisa.

Suuraa biqilaa baala babal'aa halluu magariisa qabu kan naannoo mana jireenyaa dhaabbatee jiruudha. Biqilaan kun biqiloota firiin isaanii nyaataman keessaa tokko. Biqiloonni akkanaa naannoo jiidhina qabu bishaan hedduu argachuu danda'aaniiti haala gaariin wal horu.

Siidaan Aksuum jigee caccabaan isaa lafa guutee argama . Siidawwan caccabaniin aalatti kanneen dhaabbatanii jiranis mul'achaa jiru. Siidaan Aksuum siidaa seena qabeessa kaaba Itiyoophiyaa mootummas naannnoo Tigiraayitti argamuudha. Bocoota adda addaa ofirraa qaba.

meeshaa mana keessatti yookaan ammoo lafa hojii keenyaatti itti fayyadamnu yoo ta'u innis kan inni nu gargaaru meeshaalee mana keenya keessaa irra kaawwachuuf yoo ta'u innis kan inni irraa hojjatamu muka irraati.

Nama uffata hojiif ta'u uffate argina. Namichi uffata asii gadii akkasumas kophee ol dheeraa kan godhate yoo ta’u bishaan waraabee fidee meeshaa bishaan baatu kan biraatti galagalchaa jira. Bishaan wantoota jireenyaa barbaachisan keessaa tokko.

Suuraa kana irratti kan agarru barattoota heddu daree barnootaa keessa ta'aanii kitaaba isaanii dubbisaa jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu walfakkaataa ta'e adii fi gurraachadha. Teessoon isaan irra ta'aan muka irraa kan hojjetamedha.

Humni waraana biyya kanaa gatii guddaa baasuudhaan kabaja lammiilee kanaa eegsisaa jira. Durii kaasee hanga har'aatti maqaa gaarii qabaachuudhaan beekama. Kun immoo gootummaafi xiiqii loltoota kanaatiin mirkanaa'uu danda'e. Kanaaf jecha lammiileen biyya kanaa kabaja miseensa kanaaf malu kennuufii qabu.

Konkolaataawwan karaarra tarree galanii dhaabatanii jiranidha. kankolaattonni Kuni halluun qaama isaanii keelloo Kan ta'eefi iddoowwan muraasni halluu gurraacha Kan qabaniidha. daangaa karaa konkolaataa kanarra mukkeen dhedheeroon baay'inaan jiru. balbiin ifaa karaa daangarra darbee darbee dhaabameetu Jira.

Meeshaa elektirooniksi gosa gara garaa kan ta'e lama wal cinaatti argaa kan jirrudha. Isaanis maqaan isaanii bilbila harkaafi kuusaa humna ibsaa kan bilbilli irraa ibsaa fudhatudha. Bilbilli kun ibsaa fudhachaa kan jirudha.

Bakkeewwan seenaa qabeeyyii fi paarkiiwwan biyyoolessaa kan qaama bishaanii kan akka haroo of keessaa qaban keessatti gosoota allaattiiwwanii kan miilli isaanii baay'ee dheeraa ta'ee fi afaan isaanii qal'aa ta'etu argamu.

Nyaanni marqaa, nyaata hawaasa keenya Oromoo biratti baayyee beekamu keessattuu godinoota akka arsii fi baalee fa'aatti baayyee filatamaa kan ta'edha. Marqaan midhaan dheedhii kanneen akka boqolloo, qamadii fi xaafii irraas kan hojjetamudha.

Atileet Fayyisaa Leellisaa harka isaa lamaan wal qaxxaamursee diddaa isaa agarsiisaa jira. Atileet Fayyisaa namoota qabsaa'ota beekamoo keessa isa tokko ta'ee yaadatama. Innis fiigicha Biraazip Riyootti gaggeeffame irrattin kan agarsiisedha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhaganii yookiin bareedina keenyaaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Namoota baayyatanii jiran argaa kan jirrudha. Namoonni kunneen ammoo namoota ayyaana guddaa ayyaana kuushotaa kan ta'e ayyaana uummatni Oromoo kabajuun beekamu ayyaana Irreechaa kabajaa jiranidha. Isaanis uffata aadaa isaanii uffachuun irreeffannaaf kan jiranidha.

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata itiyoophiyaa uffatanii shubbisa shubbisaa kan jiran yoo ta'u duuba isaanii mukeen gurguddoon ni jira. Uffanni aadaa isaan uffatan halluu akka keelloo, adii fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa garee taphattoota kubbaa miilaa Itoophiyaa kan handhuura isaatti alaabaa biyyattii qabuu fi fakiin kubbaa miilaas halluu adii fi gurraachaan kan irratti kaafameerutu nutti irraa mul'ata

Bakki kun, lafa gaaraa fi gaaraa gaditti qaamni bishaanii guddaan argamuu dha. Gaarri guddaan kun biqiloota magariisaan kan marfame yoo ta'u, gaaraa gaditti harri guddaan tokko ni jira. Bakki kun dhugumaan baay'ee bareedaa fi hawwataa dha.

Shamarreen uffata aadaa naannoo ishee yoo uffatte miidhaginni ishii baay'ee dabala. Dubartiin kun uffata aadaa saba Oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u, faaya godhattee jirtu kanaan baay'ee kan miidhagdee jirtudha.

Konkolaataan kun konkolaataa fe'umsaa namootaa kan taheedha. Konkolaataan kun nama bakka tokkoo fuudhee bakka biraatti kan deddeebisuudha. Konkolaataan kun bifti isaa cuquliisa kan taheedha. Akkasumas konkolaatichi baay'ee dheeraa kan namoota hedduu qabatudha. konkolaataa kan bira namoota baay'eetu bira dhaabbachaa jira.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee faaya fardaa wantoota garaa garaa kan akka: gogaa, uffata fi kuula akkaasumas wantoota biroo irraa hojjatamuu dha. Faayonni kun: kooraa, luugama, fi gufura faa jedhamu. Faayonni kunneen, kan farda gulufaa dha.

Mukti kun, maqaan isaa adaamii jedhama. Mukti adaamii kun biqiltuu gammoojjii yoo ta'u, jirma guddaa jabaataa hin taane fi baalli isaa furdaa fi waan aannan fakkaatu kan qabuu dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni kan biroo hedduunis ni jiru.

Gosa nyaataa kan maqaan isaa damma jedhamuun beekamu yoo ta'u innis kanniisaan kan oomishamudha. Meeshaa keessatti walitti qabamee mana kuusaa dammaa keessatti kan argamudha. Namni bitachuu barbaade asii dhufee kan bitatudha.

Qophii caayaa karaa OBN darbu keessatti qaamoleen miidiyaa hirmaatan baay'eedha. Qaamoleen kun yeroo qophiin isaanii darbu dabareedhaan irratti hirmaachuudhaan hojocha fiixa baasaa jiru. Akkasumas abbootiin aangoo bakkeewwan hedduu irra jiran gara isaanii dhaquudhaan gaaffiifi deebii taasisan eeyyamamoo ta'uun isaanii milkaa'ina qophichaa ta'eera.

Namoota lama miidiyaa irra ta'aanii waliin haasawwaa gochaa jiraniidha. Namoota lamaan kana keessaa inni dhiiraa fuullee ijaa godhatee ta'aa kan jiru yoo ta'u isheen dubartiin ammoo rifeensi ishee baay'ee dheeratee jira.

Kun, biqiltuu facaafamee, margee fi firii baasee urufa keessatti mul'atuu dha. Biqiltuun kun, maqaan isaa mishingaa yokin catee kan jedhamu yoo ta'u, eroo baay'ee haala qilleensaa gammoojjii keessatti facaafama. Faayidaan catee maal faa dha?

Teessoon kun, gogaa irraa kan hojjatamee dha. Gogaan kun halluu diimaa dibamee kan jiru yoo ta'u. Mana rifeensaa keessatti akka teessuma tajaajilamtootaa yeroo rifeensa sirreefatanii kan oolu dha. Teessoon kun miila salphaatti sosochuusuuf barbaachisu qaba.

Suurri asirratti argaa jirru Kun suura xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed harkatti sagale guddiftuu qabatee haasaa taasisa jira. Jawaar Mohaammed nama qabsoo oromoo keessatti adda dureen yaadatamuufi yeroo ammaas mootummaa Itiyoophiyaa mormaa jiruudha.

suuraa kana irratti kan agarru nyaata yoo ta,u kan inni of keessatti qabate jiruus timaatima, foon, qaaraa, qullubbii, akkasumas mi'eessituu gosa garaagaraa of keessaa qaba. meeshaan nyaanni keessa jiru meeshaa suphee irraa hojjetameedha.

Manneen hedduu akkaataan isaan itti ijaaraman wal fakkaataa ta'e bosona gidduutti gaara irratti ijaaramanii jiru. Naannoo manneen kanaa biqiloota baala magariisa qaban baay'eetu jira. Akkasumallee maanneen kana goodaan lafti gadi dhooqaan ni argama.

Suura ka'uun baay'ee gaariidha. Sababni isaas namoonni yeroo suura ka'an haala yeroo sana keessa jiran irratti hundaa'ee waanta ta'eef yaadannoodhaaf baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa abbaa warraafi Haati warraa yeroo wajjin suura ka'an baay'ee namatti tola. Kana jechuun jaalala isaanii waliif ibsuu akka danda'an taasisa.

Kun gosa saamunaa garaa garaa kan mana gurgurtaa keessatti argamuudha. Saamunaan kunneen pilaastikii bifa garaa garaa qabuun golgamanii; akkaataa gosa gosa isaaniitti walirra naqamanii jiru. Pilaastikiin kun bifa burtukaanaa, keelloo fi adii kan qabuudha.

suuraa kana irratti kan arginu kun dubartii naannoo booranaa tokko kan nutti agarsiisudha. dubartiin kunis uffannaa naannoo sanaa kan uffattee fi rifeensa ishees dhahicha naannoo sanatti beekamu kan dhahatte dha.

Bineensa bishaan keessa jiraatu kan maqaan Isaa Naacha jedhamuun beekamuudha. bineensi bishaan keessa jiraatu Kuni ilkaan baay'ee cimaa ta'e Kan qabuufi yeroo baay'ee bishaan keessaa balee wantoota daangaa bishaanii Jiran adamsee nyaata.

Korojoon namoota baay'eedhaan qabatama. Korojoo kana hojjechuudhaaf gogaa looniifi waantota birootu hojii irra oola. Meeshaan kun faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Fakkeenyaaf shaamarran meeshaalee miidhagina ittiin eeggatan keessa keewwachuudhaaf fa'aa itti fayyadamu. Kana malees huccuus keessa keewwatanii deemuudhaaf filatamaadha.

Mana haaraa ijaarameedha. manni Kuni gubbaan Isaa halluu magariisatti dhiyaatu qaba. gara Isa jalaan halluu diimaa sararaan dibame qaba. dhaabaan mana kanaa halluu keelloo qaba. foddaafi balballi Isaa gurraacha. halluuwwan adii, diimaa Fi gurraachi gidduu isaarraan dibamaniiru.

Laggeen hedduun isaanii bakka olka'oo ta'anitti fincaa'aa guddaa uumuudhaan beekamu. Kun immoo hawwattummaa naannoo sanaa dabaluudhaan namoonni dhaqanii akka daawwatan taasisuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan abbootiin qabeenyaa bakka sana misoomsuudhaan galii guddaa irraa argachaa jiru.

Alaabaa biyya keenyaa biyya Itoophiyaa kan taate argaa jirra. Alaabaan ibsituu biyya tokkooti. Alaabaan kun halluun isaa gubbaa gara gadiitti; magariisa, keelloo fi diimaadha. Haalluun kunis tokkoon tokkoon isaa waan ibsu qaba.

Kophee diimtuu koomeen ishee adii taa'eedha. kopheen Kuni balaawwaan garagaraa irraa miila keenya ittisuuf oola. iddoo kanatti biqiltuun xinnoon tokko dhaabamtee jirti. biqiltuun Kuni hiddi Isaa meeshaa wayii keessa dhaabamee Jira kanaafuu iddoo Isaa jijjiirun salphaa.

Qodaa wantoota ittoof ta'an irratti muruuf gargaaru, bifaan diimaa kan ta'e iddoo qabannaa kan qabu, teessuma wayii irra taa'ee jira. qodaa kana irratti waan akka qullubbii diimaa, dinnicha, kaarotii, hundee diimaa fi kanneen kana fakkaatan irratti muruuf gargaara.

Sabboonummaan Oromoo baay'ee namatti tola. Biyya kana keessatti sabni Oromoo Ummurii yeroo dheeraa qabaachuu isaa irraa kan ka'e uummata kaan biratti baramaadha. Uummanni Oromoo nagaatti amana. Lolaafi jibba kan balaaleffatu waanta ta'eef akka sirna gadaatti jaarsa baasee furata. Kun immoo saba kana adda taasisa.

Haatiifi ilmoon hariiroo baay'ee guddaa ta'e waliin qabu. Kun immoo namoonni jiruufi jireenya isaanii keessatti akkaataa ittiin waanta tokko irraa gara waanta biraatti darban barsiisuu danda'eera. Kana jechuun haati ijoollee ishee wajjin yeroo ooltu afaan barsiisaa, Kunuunsaafi jaalala itti agarsiisaa guddisti.

Suuraa kana irratti kan mul'atu Kun mi'a yookiin immoo shaqaxa kuntaala kiiloo dhibba tokko qabachuu danda'u keessatti qabamee kan jirudha. Kunis immoo shaqaxni achi keessa jiru Akka hin bittinnoofneef gargaara.

Namoonni kunneen namoota uffata aadaa haalluu adii ta'e qabu quffatanii jiran yoo ta'u, walitti qabamanii sirbaa fi ragadaa jiru. Uffanni aadaa uffatanii jiran kun uffata aadaa saba Oromoo yoo ta'u, uffanni kun hedduu bareedaa dha.

Itoophiyaan bara mootummaa ce'umsaa irraa eegaluun naannoolee sagal qabaachaa turtus yeroo ammaa kana immoo naannooleen muraasni dabaluun kudhan tokko gahee Jira. Kunis kan ta'e, mootummaan naannoo kibbaa gargar hiramuu isaatiini

Dubartiin tokko firii bunaa akaawaa jirti. Firiin bunaa akaawwamaa jiru kun akaawwamuun dura biqiltuu bunaa irraa guuramuu fi dhiqamuu qaba. Bunni kun kan akaawwamaa jiru ibidda mukaa fi eelee sibiilaa fayyadamuun yoo ta'u, dhugaatiin bunaa sammuu namaa si'eessa.

Faaya, faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa ilmi namaa godhachuun ittiin miidhagee deemudha. Meeshaan faayaa kunis wantoota baayyee gara garaa irraa kan hojjatamanidha. Isaanis warqii, meeting , daayimeendii fi kanneen biroo dha.

Yeroo midhaan oomishnee galfannu wanta kanatti walitti qabnee yeroo dheeraaf kan ittiin ol kaawwanuudha. Midhaan kanneen akka xaafii yeroo dheraaf turuu ni danda'a garuu kan akka boqqolloo yeroo dheeraf hin turu. አየከየኸየ

Biyya keenya keessatti yeroo durii itoo meeshaan ittiin Rifeensa muratan hindhufin dura waantota adda addaatiin haaddatama ture. Kun immoo fayyaa namaatiif rakkoo cimaa ta'uu danda'eera. Kanaaf yeroo ammaa namoonni baay'een meeshaa ammayyaa'aa humna ibsaatiin hojjetu fayyadamuu edda jalqabanii bubbuleera.

Meeshaaleen lamaan kunneen maqaan isaanii piriintarii jedhamee waamama. Piriintara meeshaa ammayyaa humna elektirikaa fayyadamuun dalagu yoo ta'u, tajaajilli meeshaa kana barreeffamoota koompitara keessatti barreeffaman waraqaa irrattii garagalchuu yokin barreeffama waraqaa irraa baayisuu dha.

Magaalaa miidhagduu kan namoonni keessa jiraachuudhaaf filatan uumuudhaaf hojii guddaan irratti hojjetamuu qaba. Kana waanta ta'eef namoonni magaalaa keessa jiraatan xiyyeeffannaa itti kennuudhaan balfa adda addaa daandii irratti gatuu irraa ofqusachuu qabu.

Teessoo baayyee miidhagaa ta'eefi kan ijaaf namatti toludha. Teessoon kun teessoo mukaa fi wantoota biroo irraa hojjatamedha. Teessoo kana irra ammoo meeshaa elektirooniksi kan maqaan isaa kompuutera jedhamutu jira. Akkasumas biqiltuu xiqqoon irra jirti.

Boraatii dur ummanni Oromoo itti gargaaramaa turedha. Muka irra bocama. Boraatiin kun bifti isaa gurraacha. Calleen bifa magariisaa itti maramee jira. gubbaan isaa diriiraa fi gara gidduun gadi dhooqaadha. Dhaabbanni isaa bobboca garaa garaa qaba.